Bondirii la ka ba maale a biŋ. A bondirii e la bondi-tɔɛ tɔɛ naŋ laŋ taa. Mui bebe, ka nɛne bebe, ka bɔɔde-kyeenee bebe, ka gyɛnlee bebe, ka vaare dɔgle a mui zu, ka ba ŋmaa taaleɛ meŋ dɔgle a zu, kyɛ ka gyɛlee meŋ be a poɔŋ. Zeɛre meŋ dɔgle a mui zusogɔŋ.

Noba yaga lԑ la be kuori zie. Ka ba mine are kyԑ ka ba mine meŋ zeŋ. Daga biŋee ba niŋe sogͻŋ, ka pͻͻ kaŋa naŋ are kͻgaa daga a de pԑnzeԑ a leŋ o kͻkͻre kyԑ su kaaya sͻgelͻ furuutu a wa sigi. Ka dͻͻ kaŋa meŋ gbi dumo a kyԑ te pͻge kaŋa gbԑԑ, kyԑ kaa pͻge meŋ a de bon a eŋoo zuŋ. Ba mine zeŋԑԑ la a de bombuluu a eŋ ba gbԑԑ poͻ kyԑ ka pͻge kaŋa meŋ zeŋ dakogi kaŋa naŋ yi wo tevaare.

Vũũ di la yie ane lɔɛzaa kpɛllɛŋ laŋ taa kyɔ ka vũũna gaa te uuro a deri mine naŋ di nimisoŋ a zoore leɛ gɛrɛ la teɛ kaŋa naŋ ae kɔge a sobiri. A sobiri zuŋ noba be la a be a kyɛnɛ kyɛ ka lɔɛ meŋ zoro. Ba petie die kaŋa naŋ e zeɛ ka o are kɔge a sokoɔraa, ka noba kyɛnɛ a gɛrɛ a die na pareŋ.